Abezempilakahle bayakhuthazwa ukuthi bagqoke ngokuzivikelela nxa bebamba isigulane esilomkhuhlane othelelwana ngokuphapha emoyeni, (Airbone diseases), ngoba bengekela ukuzikela labo bangacina bewubamba lowomkhuhlane bacine sebeswela abantu bokwelapha izigulane.

Abezempilakahle abakhangela abahamba abancane bababamba ngobunono langothando ngoba phela bahlezi besesaba ukubanjwa becabanga ukubana bahlatshwa ijekiseni kukanti kwesinye isikhathi bayahlolwa nje kuphela.

Nxa umuntu e opharethwa kuqakathekile ukuba onesi labodokotela abayibo abawuphetheyo lumsebenzi bagqoke ngokuphelele bazivikele bavale amakhanda bavale lomlomo ukuze bangafaki igcikwane kulowo o opharethwayo njalo bengathathi igcikwane lalowo olalisiweyo e opharethwa.

Onesi besibhedlela sephumula bebehamba benamathisela amaphepha emdulwini endawo ezitshiyetshiyeneyo I Pumula yonke ,lamaphepha etshengisa ukuthi izandla zigezwa kanjani ukuze zihlambuluke zingagcini idoti eletha imikhuhlane

Baze ngobunengi abantwana besikolo ukuzohlatshwa amajekiseni ngamanesi abefikile kuleyondawo ukuze umkhuhlane lo obusubhahile njalo uthwalise nzima abantwana abancane ngitsho phela intsha yakulezi nsuku ukuthi ungamemetheki kodwa uvikeleke.

Olwaluhlezi phezu kwetafula, wavula lapho okulezifanekiso khona wafika wabuka leyo mifanekiso wabonakala ebobotheka ekhangele umfanekiso wakhe owakudala mhla kulephathi.

Inhlanganiso ye World Health Organisation abakhangela ngezemipilakahle umhlaba wonke jikelele bakhuthaza abantu ukuba bahlale endaweni ezihlanzekileyo basebenzise lamanzi ahlanzekileyo ukuze bazivikele emkhuhlaneni wesihudo lowu osubhahile othe wamemetheka ezigabeni ezitshiyeneyo.

Abantwana abakhulele emaphandleni baqine saka. Nanku phela bathwala umgqomo ongaba yi 20 litha ekhanda umuntu emncane okungahambelani leminyaka yakhe. Lokhu kwenza ba tontobale bangakhuli ngokuphangisa nxa belinganiswa labemadolobheni.

Emva komsebenzi omkhulu odokotela lapho bebengene emphakathini bebona izakhamizi, bezeluleka ngemkhuhlane etshiyeneyo, bahlangane ndawonye bazithathela isithombe sabo esihle ukwenzela ukuba bakhumbule lolo suku abaluqede bephakathi kwezakhamizi.

Bafundisiwe abantu abangabomama ukugezisa abantwana izandla. Ngoba abantwana babamba loba yini engcolileyo phande lapha, bafundise ukubana babagezise ngamanzi alesepa njalo bangenise iminwe yabo phakathi kweyabantwana ukuze bahlambuluke.

Imikhuhlane ethelelwana ngokomoya (airborne diseases), idinga ukuthi abantu bagqoke ama- mask ukuze bavikeleke ngoba iyaphephuka. Eminye yazo imikhuhlane yi- Covid leFlue ende ike yasithwalisa nzima. Kodwa abantu bangagqoka ama mask kuzabalula bangathelelani.

Owezempilakahle uhlanganise abazali bonke namhlanje ebachasisela ngokuziphatha kuhle lokudla okufanele bakudle ukuze lanxa sebekhulile banganyenyelwa yimikhuhlane engaqedakaliyo. Babuyile ngobunengi babo bathula bathi cwaka balalela.

Omama baze ngobunengi esibhedlela ukuba baweyise abantwana kubo nesi labo nesi besibhedlela bebe bamukela ngothando olukhulu ukwenzela ukuthi abantwana bangakhali, ngoba phela izingane ziyakhala uma zibanjwa ngabantu ezingabajayelanga kodwa lapha bekwehlukile ngoba phela izingane bezijabulile.

Izingwalo zamanesi akulesisibhedlela zibhalwe ngobucwebeshe obukhulu. Alikho ikhadi elidlula phandle elingabhalwanga, bayabona ngazozonke indlela ukubana konke kulotshiwe phansi ukwenzela ukuthola idata yalabo abafikileyo esibhedlela ngalelolanga njalo lokuthi bebebulawa yini.

Ubujabulile umphakathi lo obuhlangene abadala labancane lapho betshelwa ngobuhle osobenzakele esigabeni. Baphakamisele ama flegi abo phezulu betshengisela ukuba bayaluthokozelela uhlelo lolu olwenzakala elizweni labo.

Kuthe ngemva kokuzwa izindaba ezimbi uSipho wavele waphuma wayakuma yedwa wambona ukuthi ukhatshana njalo ujulile ngemicabango, kakwazi ukubana loluhlupho uzalubamba kanjani ,uzaqalela ngaphi ,aphile ngani ngoba ezibona ukuba yedwa emhlabeni njalo eyintandane.

Babobotheka ngendlela zonke okhekhe besizwa kuthiwa kabahlale phansi sibathathe umpikitsha ozakuya emazweni uyebonwa ngabantu abakhatshana! Kwabajabulisa kakhulu lokhu baveza amazinyo abo bonke.

Isibhedlela seSanitus esivuliweyo siyinhlanganiso yabodokotela benhlobonhlobo ezitshiyeneyo. Ukuthi abantwana abancane balabo owabo udokotela, abadala, omama abazobeletha, omama abazofunda ukwelamisela. Layo yonke eminye imikhuhlane etshiyeneyo iyelatshwa kulesi sibhedlela.

Kwakuthule kuthe cwaka phakathi kwebhilidi leli. Ma ethutsha ethi mhlawumbe uzabona kuxokozela kugcwele abantu kodwa bekuthule kuthe cwaka kungakhanyi yena loyedwa umuntu njalo kungakhanyi ukuthi kulempilo. Kubonakala abantu abalutshwana bebucwadlana le wathi kahle ngisondele ayekuzwa lokhu ayefuna ukukubuza.

Emawofisini abodokotela lapho abasebenzela khona njalo behlolela khona izigulane kuqakathekile ukubana kube lombheda ukuze leso sigulane masidinga ukuhlolwa kabanzi silaliswe kulowo mbheda udokotela angatshoni ehlupheka

Bebeloba imihloliso abafundela ubudokotela bonke begqoke amabhatshi abo amhlophe lemitshina yabo yonke efananayo asazi kuyo phuma mpumela bani ngoba bonke bebethe cwaka begxile kulowo mhloliso.

Abezempilakahle sebesungule uhlelo lokukhuluma ngempilo zabantu nje jikelele ngemkhuhlane ethile ebahlaselayo ukuvikeleka kwayo langokuthola imithi yokuba belaphe leyomikhuhlane.

Uhulumende uthumele abezempilakahle ukuthi benze amaworkshop ngeMarburg virus ukuthi bazivikele kanjani, ingamemetheki igcwale indawo yonke . Lokhu kungadala ukubana abantu abanengi bahlaselwe ezindaweni ezitshiyatshiyeneyo ngakho bangathola ulwazi mayelana ngale ivirus bazavikeleka ngcono.

Ngaphandle kokubiza iambulance ezinye izihlobo ziyafaka izihlobo zazo ezigulayo phakathi kwemota zazo, zizigijimisele esibhedlela masinyane, ngoba mhlawumbe iambulance iyabe isabambekile isagijimela kwezinye indawo.

Izakhamizi zivukela ngovivi esibhedlela esise duzane esigabeni sazo, ukuze phela ziyebamba umzila lapho zimelele udokotela. Zivele zifike iminyango yalapho okwelatshelwa khona ingakavulwa lokuvulwa zihlale phandle.

Ngesikhathi kufika omkhulu wesibhedlela, izisebenzi zonke zakulesisibhedlela ziphume zama phandle ukuze zimlinde zimamukele ngenkulu inhlonipho njengoba engomkhulu wabo obaphetheyo kulesosibhedlela.

IAmbulensi ezintsha ezithengwe nguhulumende zilemininingwana yonke phambili ukwenzela ukuthi lo othwalwe yiAmbulensi athole usizo phakathi. Konke okungabe kudingwa esibhedlela kukhona phakathi kweambulensi leyi andubana afike esibhedlela uyaluthola usizo phakathi.

Esigabeni sePumula sekuvuliwe ifamasi ethengisa imithi. Izakhamizi zePumula akusadingeki ukubana zigade zitshona zisiyedolobheni ukubana ziyethola imithi efamasi nxa ziphuma ekilinika. Seziphonguthi swebelele eduzane khonalapho ngoba lifamasi ilemithi yonke edingakalayo.

Abezempilakahle bafike bafaka intende labo emphakathini, babiza umphakathi ukubana bakhulume bebabili bebabili bengasayenzi umhlangano omkhulu bekhuluma labantu behlangene kodwa ukukhuluma lomunye ngamunye kuyenza azwisise ngcono njalo abuze lokho angakuzwanga.

Abantu abasesibhedlela, bavakatshelwe ngumlungu esibhedlela, belalisiwe. Wafika wabatshengisa uthando. Wabanikeza leziipho ezincane. Ezenze bakhohlwa layikuthi bayagula. Balalisiwe esibhedlela. Yinto enhle kakhulu leyo. Kuzulu osesibhedlela.

Udokotela omutsha ohlola ewadini yabesifazana ukhululekile njalo ulomusa utshiya bonke omama besifazane bebobotheka emveni kokubahlola inkinga zabo zonke ezibalinde esibhedlela ziyabe zingasekho ngoba udokotela elomusa.

Usumemetheke wagcwala umkhuhlane wempunza ikakhulu ebantwini abangomama ngoba bathi udalwa yilezinwele abazifaka emakhanda ezithengwayo. Kuyakhuthazwa ukuba bananzelele enweleni lezi abazithengayo imihlobo yazo ngoba eminye idala impunza.

Udadewethu ulohlupho lwenyawo uthi inyawo zakhe ziyaba bomvu, zingani zibutha igazi ngaphansi. Ikakhulu engama isikhathi eside uyazizwa esediniwe ma ethi uyakhangela azibone sezibomvu inyawo zakhe.

Abezempilakahle bakhiphe iqembu elingene emphakathini ezigabeni saseNkulumane ukubana bahambe behlola omama bonke iBP, ngoba sekukhanya angani omama abanengi baphethwe ngumkhuhlane weBP. Abanye bawugula bewazi, abanye bawugula bengazi.

Umama obegula uchasiselwe ngudokotela ilapho okulomkhuhlane khona lapho ogxile khona waze wamtholela umfanekiso womgogodla ukuze abone ukubana loluhlupho alalo luhlezi ngaphi emgogodleni luzakwelapheka kanjani kulowu mgogodla.

Izakhamizi zeMathendele zizile ngobunengi ukuzohlolwa igazi lapho abezempilakahle bethe bafika esikolo semathendele ukuthi bahlole izakhamizi igazi zibekwazi umkhuhlane ezihlezi zilayo emzimbeni zithole usizo kusasemasinyane.

Izigulane ebezilaliswe esibhedlela zikhuthazwe ukuthi zihlalele khatshana lamavizithazi azo nxa amavizithazi ezobabona. Ukwenzela ukuthi lawo mavizithazi angasuki lemkhuhlane ebuyela lawo emakhaya kodwa umkhuhlane usale khonapho esibhedlela njalo belatshwe uphele.

Emahofisini abomongikazi kulamagabha amanengi atshiyeneyo lapho abaphosela khona izinto ezehlukeneyo. Kungaba ngumbala obomvu abaphosela khona amanalithi asebenzileyo olithanga abaphosela khona utshinda olusebenzileyo njalonjalo.

Usungazitholela umtshina wakho wokuhlola iBP esibhedlela esiseduzane ukuze uzihlolele wedwa iBP uhlezi endlini akudingi ukubana ube ufundile loba ungafundanga, ngoba imyalezo yokusebenzisa lomtshina icacile njalo isegcekeni.

Isibhedlela esikhulu sako Bulawayo silayo yonke imitshina edingakalayo ukuphefumulisa umuntu lapho abantu bengasela oxygen, leso sibhedlela silakho ukubana sibanike i oxygen kungela hlupho.

Nxa ufundela ungudokotela uyahlangana lemihlobo yonke yezigelo. Ongakaze uzibone losowake wazibona. Ezinye zigobile, ezinye ziqondile kusiya ngokuthi lezo zigelo zisetshenziswa njani emzimbeni womuntu.

I-ambulensi ethwala izigulani ifike yama emnyango gqo wesibhedlela ukuze nxa kufikiswa isigulane leso akade beyesilanda singahlupheki ngokuhamba ummango omude njalo samukelwe ngamanesi masinyazana sithole usizo.

Abafundela ukwelapha amazinyo namhlanje bebefundiswa ukubana elatshwa njani ma lilesikhala ligcwalisa njani ikanti ke nxa selidinga ukukitshwa bebefundiswa ukubana likhitshwa njani namhlanje.

Inhlanganiso entsha efike yanikeza isibhedlela sekhaya imithi egoqela amajekiseni, amaphilisi kanye leminye imithi engasiza uzulu nje ekwelapheni. Lokhu kuyomsiza kakhulu umphakathi waseNkayi kakhulu

Ngesikhathi kuqala umqando, odokotela bakubone kufanele ukuba bawode imithi yeflu eminengi ngoba lesi sikhathi yiso esivame ukuthi umphakathi lozulu bahlaselwe yilo umkhuhlane weflu. Kodwa njengoba sebewodile imithi yabamnengi kuzokuba ngcono.

Uphepha olunzima oludabula isifuba kuthi lo okhwehlelayo azizwe elesilonda ngaphakathi seluthole umuthi omutsha ozakwelapha , umuthi obhalwa ngudokotela esibhedlela. Obizwa kuthiwa yiTriphen.

Ukubakwazi inhlobonhlobo zamaphilisi amanengi atshiyeneyo kuyinto eqakathekileyo empilweni kazulu ngoba kubenza ukuba lanxa sebehlaselwe yimikhuhlane thizeni bengaka gijimeli kudokotela babekwazi ukusebenzisa lezonhlobo zamaphilisi ngomsebenzi wazo.

Nxa ulophepha olumanzi olulamakhovula agelezayo angathonta loba kutheni, sondela uthenge umuthi weBenylin. Uzokusisa umuthi we Benylin, lowu olotshwe uphepha olumanzi ungathathi olotshwe uphepha olomileyo, ukuze lolo phepha lwakho olumanzi luphele masinyane.

Abantwana abancane bengahlala hlala kufanele baphiwe isyrup okuthiwa yi Piriton. Eyoku booster amasotsha abo omzimba ukuze okuyimikhuhlane okuncane okubanyenyelayo kungabasondeleli bethole iappetite yokudla.

I Ventoline uyayihweba ngomoya ingene ngaphakathi ikwelaphe zonke izitho ezonakeleyo ngaphakathi. Gijima ngamandla amakhulu isiyakwelapha. Ayidingi ukuthi uyinathe kodwa uyayidonsa ingu moya.

Uma ulomvimbano omkhulu ovale amakhala okwenza ukuthi ungaphefumuli kuhle njalo ungaphefumuli ukhululekile thola i rivive esibhedlela uzoyifaka emakhaleni ukuze avuleke lawa makhovula agcike amakhala akho asuke ngokushesha okukhulu.

Ayisiyo yonke imithi yokwelapha uphepha okufanele uyinathe ngomlomo. Isikhona njalo umuthi eyokuthi uyadonsa umoya wayo kuphela. Lowomoya ugijime ungene emzimbeni, ungene esifubeni lemaphatshini ukwelaphe uzizwe ukhululeka amaphaphu akho esiba lokuthokoza ungathatha lowomuthi.

Kulabo abangela mdlandla wokudla ungathola iprospan Ube unatha isipunu esisodwa ekuseni, emini, ntambama uyaze uwuthole umdlandla wokudla ,ukuze wakhe umzimba ngokudla, ukungadli kudala eminye imikhuhlane esiswini

Ungangena egumbini labodokotela uthola inhlobonhlobo yonke yemithi eyelaphayo. Yelapha imikhuhlane etshiyeneyo kodwa odokotela laba bayazi yonke munye ngamunye ukuthi yelaphani, isetshenziswa njani. Lokhu kutshengisa ulwazi abalalo ekwelapheni.

Ngemva kokubhalelwa umuthi ngudokotela ukubana azilaphe ehlise izinga lomkhuhlane abewugula, uzizwe esengcono kakhulu umalukazana wangakithi, ngoba besesiside isikhathi lapho egula engatholi usizo kodwa ngalo umuthi awuphiweyo ulutholile usizo walulama.

Inhlelo zekhanselingi ziyanceda kakhulu kulabo abalenkinga zabo zangaphakathi. Abanumzana abanengi bayakhuthazwa ukubana babone ukhansela babachasisele ngendubo zabo, babeluleke lapho okufanele beluleke khona.

Uhulumende wenze uhlelo lwalabo abahlukumezekileyo ephalamende kwabuya intathelizindaba abantu bexoxisana ngokuhlukumezeka kwabantu labo bebonisana ukubana bengancedakala njani, njalo bavikeleke njani ukuze bangangeni ekuhlukumezweni.

Omama bonke bayakhuthazwa ukuletha abantwana abancane abangaphansi kweminyaka emihlanu, ukuthi bazokwelatshwa ezibhedlela babuye bahlatshwe amajekiseni abavikela emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana abancane.

Abantwana abancane bengazalwa belobulima obuthize, kuqakathekile ukuthi omama babelethele ezibhedlela ukuze odokotela bananzelele lobo bulima babekwazi ukuzisiza lezi zingane zisasezincane amathambo esavuma.

Abantwana abancane abasakhulayo benzelwe amagwaliba okuthi kufanele baziphathe kanjani ukuze babe lempilakahle, badleni bayenze msebenzi bani ba exercise kanjani ukuze babelempilo.

UmaSibanda ubelethe umntwana omkhulu kakhulu oleweyithi edlulise eyabantwana abasesebancane. Lowomntwana ubezithulele ethe zwi, wafakwa imitshinatshina eminengi ngodokotela ukuze babone ukuthi uyavuka ngoba ubezithulele zwi.

Ubebukeka ebobotheka umama obeqeda kubeletha. Ngoba phela ebelethe amaphahla ,kuyinto emjabulise kakhulu .Ngemva kokuhlala isikhathi eside engatholi izingane Nanko phela umlimu usembonile laye.

Basebenza ngobunono obukhulu kubhilide lakulesisibhedlela, ngoba imitshina yonke efanele ukwenza umsebenzi wonke ikhona. Iyabafaka phakathi komtshina wakhe bathole ama results aqondileyo ngoba kacabangeli njalo kenzi okusekhanda lakhe.

Lo oqhatshelwe ukupakitshela isigulane imithi umsebenzi wakhe uwenza ngobunono njalo enanzelela ukwenzela ukuthi ebafakele isilinganiso somuthi esiyiso esiqondileyo esibhalwe ngudokotela.

Usihle umphathele izingwalo ebezigcine yonke imfihlo ngoSibongile. Wamtshengisa ehlezi phansi emchasisela embonisa konke okonakeleyo ngo Sibongile.

Unesi Musa nxa ehlaba izigulani zakhe, uzihlaba ngobunono obukhulu ijekiseni okuzenza zingesabi, zingethuki, zingayibalekeli ijekiseni kalokhu phela ijekiseni iyesabisa kakhulu abanengi bayayesaba kodwa eyakhe ayisabisi.

Abantwana abancane ababathembi amanesi ezibhedlela nxa bebafaka esilinganisweni sokubona ukuba sebebade okunganani, bacabanga ukuba bazahlatshwa ijekiseni kungakho uthola onesi sebebabambiseni besenzela ukuba bengayeqayeqi balinganiseke kalula.

Odokotela bakhuthaze omama abasanda kubelatha ukubana bamunyise abantwana bazebabe lenyanga eziyisithupha besithi bona uchago lolu oluthengwayo alula maVitamins angedlula uchago lukamama

Sokuvulwe isitolo esitsha esithengisa imithi yesintu duze lalapho okwelaphela khona odokotela akusadingeki ukubana isigulane ma ziqeda ukwelatshwa zihambe imango emide zisiya thenga imithi eziyibhalelwe ngodokotela.

Ngaphandle kokugijimela ezibhedlela zekhansili umuntu engagula, kukhona inhlanganiso yabo dokotela lapho abavule khona imedical clinic yabo besenzela phela labo abafuna i emergency laba ababanjwa imkhuhlane izibhedlela sezivaliwe ukuthi bagijimele khona bathole usizo masinyane.

Ifamasi yaseMagwegwe ,igcwele yonke inhlobonhlobo yemithi ongayidinga .Hambani khona lizayithola yonke inhlobonhlobo yemithi lingatshoni lisiyakhatshana ,ngoba konke okuyabe kubhalwe ngodokotela ukubana likuthenge kungatholakala kuleyi ifamasi.

Abakhangela ngezemithi , ulwazi lwabo ngezemithi ekhona lesiphelile balugcina ekhomputheni ukuze phela babekwazi ukudinga eminye imithi esiphelile njalo etholakala nzima idingwe kusaseleskhathi

Isihlahla sama ephula siyakhula sibeside kakhulu okokuthi ungasihlanyela eceleni kwendlu, eceleni komduli sesingakhula sidlule amazenge siyefika phezulu sicine sidala ubungozi phezu kwalawo mazenge.

Kutholakale ukuthi izakhamuzi zeMpopoma zigqekeze esitolo esithengisa imithi yesilungu kungakho othengisayo ufakelwe insimbi zokuba zimvalele phakathi ukuze labo abangafisa ukugqekeza bangafinyeleli ngaphakathi.

Isibhedlela semaNama silayo yonke imithi edingakalayo eyabadala labantwana eyenza ukuthi ma uqeda kwelatshwa uhambe efamasi yabo uyethola imithi kulokuthi uqale ukuhlupheka ubhoda lamanye amafamasi udinga imithi uhle uthole usizo khonaphokhonapho.

Amaphilisi nxa engakathengwa, agcinwa endaweni ewomileyo ,evalekileyo njalo eqandayo, ukwenzela ukuthi angangenwa ngumoya acine esedala omunye umkhuhlane nxa esethengwa ngabantu emveni kokubhalelwa ngudokotela.

Kulesibhedlela esitsha esivuliweyo okuthiwa yiSangwa samukela yonke imihlobo yemikhuhlane, abantwana abancane ababanjwe yimikhuhlane, abantu abadala ngitsho labantu abasezingeni eliphakathi laphakathi bathola usizo kulesi sibhedlela. Woza uzothola usizo uzakwamukelwa ngothando olukhulu.

Abezempilakahle bahlanganise uzulu wonke esigabeni sePhumula bebafundisa ngemikhuhlane yabantwana lobungozi bayo ngakho uzulu bekhuthazwa ukuhambisa abantwana esibhedlela bayehlatshwa ukuze kuvikelwe leyomikhuhlane.

Intsha ebuyileyo obuhle yalalela isifundiso ebesifundiswa ngezidaka mizwa, sethembe bazwile njalo bazakuthatha bawusebenzise lokho abakufundisiweyo ngendlela akade belalele ngayo

Zize ngobunengi izakhamizi zeMateme zabuthana zonke lanxa ilanga belitshisa bhe, bezikwazi ukuthola izinto zokuzivikela ukuba zingatshiswa lilanga, ngoba phela bekuze udokotela omkhulu ukuzoba fundisa ngezempilakahle.

Ubelethe amaphahla uSipho akade engawa khangelelanga lawa maphahla kazange abonakale ngesikhathi ezithwele ngakho isibhedlela simsizile ngokuncane esikutholayo ukuze abekwazi ukukhulisa amaphahla laye abe sezibonela sokuphambili.

Inhlanganiso ezehlukeneyo beziihlangene kumemetheko weWorld Aids Day lapho ezibukise khona imigido etsiyatshiyeneyo belangazelela lolusuku emveni kokubana bafunde ngalowo mkhuhlane ukubana uhlasela kanjani abantu.

AmaNon govermental organisations ayahlanganela ngosuku lweWorld Aids Day bekhuluma ngalo mkhuhlane wawo, ukumemetheka kwawo, ukuvikeleka kwawo njalo bekhuthaza ukuthi umkhuhlane lowu ungamemetheki ngokusebenzisa izindlela zokuzivikela ezitshiyetshiyeneyo.

Uyajabula kakhulu ukuthola indoda emnikeza uthando olukhulu kangaka oluze lihambelane lebizo lakhe elithi Thando. Uvele akhohlwe izinkinga zakhe zonke ahlangana lazo emhlabeni.

Esibhedlela esikhulu sempilo lapho besenza i ophareshini yabo uyabe ekhona udokotela omkhulu oyabe ebakhangele ekhompiyutheni ukubana lokhu abakwenzayo kwelinye igumbi bakwenza ngobunono langobu cwephetshekile ukuze ebaqondise lapho bephambanisa.

Udokotela okhangela ngomkhuhlane wamathambo uzibamba ngobucwephetshi izigulane nangu phela uSipho obuye ebulawa lidolo laye ubanjwe ngobucwephetshi welapheka kalula wenziwa yonke imizamo obekufanele yenziwe ukuze elapheke idolo lakhe.

Abadala base Siphezini, baphiwe imtshina yokuzihlola umkhuhlane weBP, babuye bafundiswa ukubana leyomtshina isetshenziswa njani, kuye njalo ibalwa njani ukuze ubone ukuthi iBP yakho ikhwelile kumbe yehlile.

Uma ulenkinga ngomkhuhlane othile kumbe ngendlela ophila ngayo uzibone ucikizeka mihla lamalanga vakatshela esibhedlela se Eden Care uzathola usizo olugcweleyo kulapho okulaba qeqetshi abalobungcwethi lolwazi olukhulu ngemikhuhlane eminengi.

Izakhamizi ziyakhuthazwa ukuba zibe le bhokisi le festi eyidi, phakathi kwaleli bhokisi kungashoti amaphilisi, ambhanditshi, imithinyana emincane yokukhwehlela, lokokunamathisela izilonda phela ngaphandle kokuba agijinyiselwe esibhedlela kumele aqale athole usizo ngekhaya ogulayo.

Izihlahla ezihlanyelwe nge tree planting day, zibonakala sezikhulile njalo zibeziyizihlahla ezelapha umkhuhlane wophepha izakhamizi sezizathola uncedo losizo ngokukhula kwalezizihlahla.

Lesi yisihlahla eselapha ukukhwela kwe tshukela .Labo abaphethwe ngumkhuhlane wetshukela bakhangelelwe ukuba baxhwathise amahlamvu banathe ekuseni lemini lantambama ukuze izinga labo letshukela elikhuphukileyo lehle.

Isihlahlakazana sobuhobe, yisihlahlakazana esimila kakhulu emadwaleni. Lesi sihlahla bathi siyelapha inyawo ezivuvukayo. Uyathobathoba ngazo inyawo ezivuvukayo, uzananzelela ukuba ngemva kwamalanga athile lokho kuvuvuka kuyehla ngalesi sihlahla.

Ukuzilimela izihlahla ezibooster amasotsha omzimba kuqakathekile kakhulu njengozulu, ukuze singabanjwa ngokuyimikhuhlakhuhlane okungaqedakaliyo osekugcwele lamalanga. Ukudalwa yikudla esikudlayo.

Isihlahla sezambane leganga eselapha uphepha . Sithandwa yizibungwana bungwana. Lezi zibungwana zilakho ukusidla amahlamvu zisiqede du kuthi nxa umphakathi ususidinga leso sihlahla ukubana selaphe uphepha sithole lezi zibungwana sezitshaye zavala amahlamvu.

Imihlohlobo ye herbal tea, ivikela imikhuhlane etshiyeneyo, iyabhusta amasotsha omzimba. Yenze singanyenyelwa laloba nguphi umkhuhlahle odelelekayo.

Indlu ethengisa imithi edolobheni lako Bulawayo, iwode imithi emitsha eminengi yagcwala yathi nswii. Bekubonakala amagamba amatsha wodwa phakathi kwendlu yokuthengisela imithi. Okuzaba lusizo olukhulu ebantwini abadinga imithi ezehlukeneyo.

Lesisihlahlakazana singabukeka silukhula ngoba sijwayelekile sigcwele phandle indawana yonke kodwa sona selapha izilonda. Kufanele umuntu ahlafuhlafune amahlamvu aso abesenamathisela lapho okulesilonda khona ukuze siphele.

Usutholakele umuthi ogezisa igazi owejakharanda. Bathi ungagiga amahlamvu awo uwafake emanzini akhudumalayo , uwanathe nsuku zonke njalo ekuseni Igazi lizogeza uzabona ngokuya kwesikhathi usuhlambululekile.

Isihlahla somsuzwane esidume kakhulu ngesikhathi seCOVID ukuthi siyavikela kumbe siyehlisa izinga le COVID. Aselaphi COVID kuphela, siyelapha njalo eminye imkhuhlane etshiyatshiyeneyo ungazitholela sona ungasizakala.

Baqinisile abadala nxa besithi imvelo iyamsiza umuntu. Lesisihlahla ungathola amahlamvu aso uwabilise uwanathe njalo nsukuzonke ekuseni umzimba wakho uyaqina njalo uhlambuluke ubelejwabu elibutshelezi.

Isihlahla esi boost immune system bathi ungasihlanyela ngitsho lasegumeni. Asidingi ukuba sikhulele engangeni kuphela. Siyavuma ukuba usihlanyele egumeni. Lapho uyabe uphulula amahlamvu aso utshebisa ngawo.

Umalume uhlanyele isihlahla sakhe phakathi komduli. Lesisihlahla sesikhulile sihle sililuba njalo sizamlethela umthunzi kungekudala njalo umthunzi wesihlahla awufanani lomthunzi womduli.

La amaluba abanengi bawabona efanele ukuba yiheji emzini yabo kodwa amaluba lawa ayelapha wokuwa, ngakho abantu bawahlanyele emzini yabo ukuze belaphe lowomkhuhlane yokuwa bengahluphi odokotela ezibhedlela ngento abangazelaphela yona emakhaya.

Isihlahla sikacucuza ,siyangezelela amasotsha omzimba, siyangezelela igazi ,senza ubelempilo enhle. Abantu bayakhuthazwa ukuba basebenziselesi sihlahla .Bangasidla njengesitshebo ,bangasinatha njengetiye kumbe basicole basifake elambazini.

Inhlobonhlobo zamaluba amahle ayimibala etshiyeneyo. Usungazibona zingamaluba kodwa ziyelapha njalo ungabakwazi ukuqunta amahlamvana athile alezinhlobo zamaluba ukwenzela ukuthi uvikele imikhuhlane eminengi esiphila sihamba layo.